Agatto Babbaxxino lamu dani agatto no gawajjitanno mancho gawajjitannonna shota agatto no shota agatto lawinori lawishshaho waa lawinori manchi beettira xibbuyi lamalayiina onte anga dawo

Muronna laalo yinanni woyiite sagalimmate horonsi'naniricho hatto saada sagalimmate horonsidhannoricho baattote giddoyi fulannoricho ikkanna laalo kaayiinni muroyiiwiinni afi'nemmori xibba gargartannore wolqa uyitannore ikka dandiitanno.

Babbaxino dani uduunnicho yinanniri lawishshaho qawe labannori hijaaru uduune labanorenna hakiino sae minenike galeemmo mine horoonsi'neemmo uduune uduunnichoho yinanni lawishshaho maganu mine horoonsi'nanni maga'ninanni basera horoonsi'nanni uduunnichono

Murote yaa manchi beetti sagalimate horonsirano baattote giddoni, haqqu aaninni afi'nanni baalla haqqe gamba assine murote yinanni. Muro saada manchi beetti sagalimate horonsirano babbaxitino muroti

Rosoho yaa kalaqamunni afi'neemo egenno booharisirate marre xiinixxalineemo base ikkitana babbaxitino egenno boreessate babbaxino egenotte babbaxitino egenno akkimale heedhanno darigaati

Loosoho yaa woxe gamba assate miinja gamba assate hattono womaashsha gamba assate yine babbaxxitino eltoonni kalanqe loonsanni kalaqu hayyoti lawishshaho manchi beetti babbaxitino looso loose heera dandaanno

Mini uduunne yinannniri mine horonsi'nannire ikkanna mine babbaxxitin yannara horonsi'nanni lawishshaaho bunu jawani barcimu ofollinanni barciminna hattono gonxanni base seemma"oo lawaaari mini uduunneti

Daganna maate yinanniti haammata duucha daganna mittee heedhanno mittu olliira mitte ayiidde ikkitino dagate yinayiiti. maatete yinayiiti annuyi awuruyi ahaahu rodoowu ama anna gamba assine mitte maateeti yinanni.

Bunu mine sagale intara albaanni sagale inte ka'ni gedensaanni mitte siine buna agate marre ofollinanniwa ikkanna sagalete mini kayeenni hude gabbi assirate gooro gabbi assirate marre sagale intanni baseeti

Hara yaa lekkankenni, woyi babbaxitino yannate hodhishshinni wolewa, daa"atate yaa babbaxitino kalaqamunni woyi yannatenni loonsoonni hgiirsiissanno darguwa daa"ata. daramate yaa qarrunni kaewoohunni mitte gobbanni fulle wole gobba woy gobba gobbaanni ha'nanni hayyooti.

Sicconna badooshshe yinanni woyiite siccote yaa mitte gobbara mitte dagara ayiimmase kulannoha ikkanno, siccote lawishshaho sidaamu dagara umisehu siccu noote. Sidaamu daga Oromote daga Amaaru dagara umise sicco no.

Sagalete yaa sagalimmate horonsi'nannite afiinkera e'annota inteenna hinkonera daahante godowa martannota hakkiino sa'e saada ittannore baala sagalete yinanni sagalete yinanniti manchi beettira ikko saada sagalimmate horonsidhannorichooti

Umu dananchi yinannihu mannimmanke giddo afamanno danancho ikkanna onte waaxote bisi kifilera umikki umoho afamanno danancho umu danancho yine borreessinanni

Seesaho yaa manchu beetti danu xumillira danu biinfillira horonsirannorich seesaho yinanni sidaamu daga albi yannara seenssilleho babbaxitinoricho horonsidhanni daggino lawishshaho innaare sa'nare labbinore seensilleho horonsidhanno.